Man tye cal pa kic ma kono tye ka doto kaka ma yelo ni ka tye ka nget ature ma tye pikpik.

Man aye cal pa lutini ma gua ki i kulu ma gin guyeyo jerican i wigi ma gitye ka cwalo pii i gangigi dok ki tung cel tye lutino aryo ma gin gucung acunga.

Man aye lee ma ocung acunga idi tim inget lum lum ma cego ma aye tye kic ma tye i ature ocung iwi ature mapat pat ature matar.

Winyo man tye ka tuk kun winyo man opito tyene aryo odwoko

Man nam ma tye ma kato ki inget godi godi madwong

Man eni cal pa lutini ma gitye ka ringo ki i gudo man ma gin oa ki i kabedo acel ma nen wai gitye ka bino i kingi.

Man jo ma gin ti jemo ma dul dano ma giti jemo pien cwingi nongo pe yom